Ame woame atɔ̃ wole teƒe ɖeka, ŋutsu woame etɔ̃, nyɔnu woame ene, ŋutsu ɖeka nɔ anyi ɖe xuiltseya me eye nyɔnu ɖeka le tsitrenu. Nyɔnu ɖeka kple ŋutsu ɖeka tsi klotsinu ɖe ame ya nenɔ anyi ɖe xuiltseya me gbɔ.

Exɔ aɖe gba eye ati kple gbe ɖuɖɔewo tsi nyigba. Eka yibɔ ɖe xatsa le nuwo dome eye ati kukluiwo ƒo xlae fuu. Exɔ mamlɛ hã kpɔtɔ ɖe teƒe ma.